Wetin be di benefit of an ten atal care for pikin health and how e dey help pikin grow well? An ten atal care na di care wey belle woman dey receive from nurse or doctor before she born. Dis care no be di care wey just, wey go just dey help di mama, e go help di pikin well well, becos everytin wey dey happen to di mama during during childbirth dey affect di baby directly too. First tin, an ten atal care dey help nurse or di doctor monitor how di pikin dey grow inside di belle. So wen woman go clinic, dem go dey check her belle size, dem go dey lis ten to di pikin heartbeat. And sometimes, even measures go dey just to know how di pikin dey, di position wey di pikin dey inside di woman. If di pikin no grow well or dem smell sey sometin don pass wetin e suppose be, dem go detect am for early stage and dem go give correct advice or medicine wey go boost di growth for di mama. Anoda benefit be sey, an ten atal care dey help prevent some sickness wey fit damage di pikin health. For example, if belle woman, if she get malaria and she no treat am well well, e fit make di pikin small or even die for womb. But for an ten atal, dem go don give preventive medicine, some mosquito net wey be sey malaria no go fit enta her bodi, infact malaria no go fit near am. Anoda benefit be sey, dem dey always give woman important injection, like one injection like dat wey be sey na tetanus toxoid. You see dis tetanus toxoid, e dey protect both di mama and di baby from dangerous infection during and after delivery. So dis injection, dem dey always give dem if dem go for an ten atal. If dem no give them dis injection, pesin fit get di dat pikin fit get infection wey go make am die after birth. So, e dey important make dem dey go. Anoda important tin be sey an ten atal dey give sometimes, if pesin wey get belle go for an ten atal, dem dey give di mama blood medicine like um iron or follic acid. You see dis medicine eh, e dey help di blood strong so dat pikin go get enough oxygen and nutrient wey di pikin go need to grow well well. If woman no get enuf blood, pikin fit suffer inside di womb infact, e go slow down di growth or even cause still birth and all these tins sef dey affect di mama and di pikin. So for an ten atal, dem dey always test infection like HIV, syphilis or even urine um infection. If dem detect sey any of dis tin don happen at di early stage, dem go don dey treat am sharp sharp so dat e go protect di baby. Becos if pikin contact all these tins from di womb or during child birth, e fit spoil di pikin future. So, an ten atal also na wia dem dey always teach woman how to chop well during pregnancy becos some woman, dem no go chop, some go tok sey food no dey food dey smell ehen. So good food like beans, fish, egg, vegetables and fruit dey help pikin brain, e dey help di bone and even, e dey help for general bodi development. If woman dey eat anyhow or she dey vomit too much, nurse go dey advice her on wetin she go eat and wetin she go stay away from. So lastly, an ten atal na like insurance, and e dey protect di baby inside di womb, e dey check if pikin dey grow well well. Some e dey e dey prevent sickness ehen. Sometimes dey go don notice di problem since wen di woman come for an ten atal and dem go dey treat am. Also e dey guide mama on wetin she go do ehen. And for any woman wey get belle, wey dey follow di an ten atal regularly, if she wan born, she go born healthy pikin ehen. Di pikin go dey healthy, di pikin go dey strong and di funny enuf, di funny part enuf be sey, di woman sef, she go be beta woman ehen. So evri belle woman, any woman wey get belle, wey wey love her pikin, wey love her pikin, wey no want anytin do her pikin, best advice be be sey make she dey go an ten atal, make she make an ten atal number one priority, make she no miss am, make she no delay am becos na dat an ten atal fit save di pikin life, na dat an ten atal fit save her own life ehen ehen becos na there di pikin life dey first and dem go get protection before di pikin see d world. So e e dey okay make woman dey go for an ten atal.

How an ten atal care dey prepare woman to born and take care of pikin and wetin be di benefit for breast and afta belle don go. First, I go break dis tin down into tiri. We go first ansa how an ten atal care dey prepare woman to born. An ten atal care no be just to just go hospitu go sidan, na real training for woman wey wan born becos first, an ten atal dey teach woman how to how labour go be. Di nurse, dem go explain di pain um, di pain wey go dey come small small wen person don get belle, how di pain go turn into strong contraction, how water dey break and how blood dey show. So wen woman don dey hear dis tin many times, her mind go don dey strong wen time reach, so she no go panik or make she take wrong decision. Dem dey also teach woman how to breath well and how to push correct during labour, so if woman know how to breath and relax, e go help her manage her pain, she go reduce her wahala for birth, and some woman, dem go just dey shout, or some go just dey shout push anyhow but if don dey go an ten atal, e go help dem. Becos dos pipu wey dey shout anyhow, e fit injure dem, even e fit delay di baby but if e don learn all these tins for an ten atal, she go born well well, di baby go dey beta and and she go dey safe. Anoda tin be sey, an ten atal dey help woman prepare di tins wey she go need for hospitu; tins like wrapper, like pad, like cloth, soap, all these tins, an ten atal dey help dem. Now make we come tok about how an ten atal dey help di woman take care of di pikin. After woman don born, you know sey after she don born, work don start. Taking care of pikin no easy, but an ten atal go don prepare her, dem go teach her how to klin di baby, how she go carry di baby well and how to make di baby sleep well even if di baby dey disturb. So dem go teach her di danger sign like if baby dey hot too much, maybe um di baby dey suck pass wetin e suppose dey suck, maybe e don dey suck pass normal. So, if di woman sabi all these tin, if she sabi am, she go fit carry di baby go clinic at early stage to save di pikin life. And anoda big lesson: Di breast feeding; an ten atal go teach di woman how breast milk dey form, how which time wey she go dey give di baby breast milk. You know, breast milk contain water and food wey di baby go need for like six month. So dem go teach her how to hold di breast, how to put di baby mouth well, how she go do am if she get wound for her nipple and how di pikin dey suck. So dem go teach her evritin about um breastfeeding, dem go teach her about immunisation too ehen, di time to take di immunisation, wen she go first come, um di time wey she go come again and so dat di baby no go catch serious sickness. Make we tok about di third part. So di third part na di benefit for breast and after di belle don go, which is postpartum. Afta woman don born, her body go need time to heal. So an ten atal dey prepare her for dis two. Dem go teach her how to rest, how to eat well and how to avoid infection um. Sometimes, she suppose dey rest well well. Some pipu, if dem no rest, small small blood go dey clog inside dem. So dem go advice her to eat correct food to bring breast milk wey go heal her bodi fast fast. So for breast, if woman dey breastfeed, e dey reduce risk of breast cancer plus wen di baby dey suck di breast well well, e dey help di womb to contract back to di normal size. So belle go go down fast fast for di woman and normal normal, breastfeeding dey burn calories. So, woman wey dey at ten d an ten atal go get beta chance to avoid post-partum depression and di sadness wey dey come afta birth becos dem no teach her wetin she expect becos she no fit ask for help, she go just feel alone, she go just dey confuse. So an ten atal na full package, na full package. If woman don get belle, e dey okay for her make she go. E dey prepare her to born safe, e dey prepare her to take care of di baby well. E dey help her heal strong after delivery. E dey protect her breast, e dey protect her bodi, her mind, even her pikin future. So, any woman wey need serious tok about health and baby life, she no suppose miss an ten atal at all. Advice dem and tell dem to go for an ten atal. If she no miss am, she go deliver well and her baby go dey strong.

How traditional birth at ten dant dey help woman for community and wetin be di gud and di bad side of dia care? For many local communities wey no get hospitu near dem or wey no get clinic, na traditional birth at ten dant, na di main pesin wey dey help pregnant woman deliver dia pikin. See dis pipu dem no go medical school o, um but just dey learn from experience from dia mama, some pipu from dia elders for for village. Many pipu trust dem pass hospitu sef becos dem dey close and dem dey speak disame language um so, pipu dey trust dem well well. See dis traditional birth at ten dant, dem play big role for belle journey. First, dem dey support woman from wen di belle don reach to deliver. Wen di belle start, dem go dey wit her, dem go dey massage her back, dem go dey guide her breathing, dem go dey help her push well well, some pipu sef go dey sing cultural song, some pipu go dey pray to calm her. So all dis pipu, dem sabi everytin wey dey around um child bearing. Dem sabi how to use native oil, dem know how to use hot wota and local massage to ease di pain for di mama and di baby so dat di baby go come out smoother. Afta delivery, some of dem go still come di woman house, come dey help di woman bath di baby, press di belle, dem go dey give her herb wey she go dey use, dem go dey give her herb wey she go dey use so dat di di womb di womb no go swell um, di womb go heal well well. Anoda tin be sey all dis pipu, dem dey offer emotional support for woman wey dey fear, maybe na her first time wey she go born, dem go encourage her, dem go hug her, dem go tell her sey no wori you go survive. Some go even involve dia husband and dia family, make everybody dey support di woman. So, if di problem come if problem show during her delivery, dem fit advice womens wey dey inside di community um, so make or maybe dem fit advice dem support or make dem advice her sey make dem go hospitu, but not all of dem dey fit do dat becos dem believe sey spiritual power pass hospitu power. Now make we come talk about di gud side of dis tin. First tin be sey dem dey always dey available, you no need to transport, you no nid plenty moni, just go dia house, tell dem sey e don sup o and dem go turn up. Anoda tin be sey, they are cheap and free um. Dem no dey collect moni, just give dem yam, give dem soap, even thank you sef, you pay hospitu bill. Anoda tin be sey, dem sabi di woman for dia culture, so dem no dey judge her, dem no go shame her, dem go understand everytin, dem understand di locals, taboo, everytin, dem understand am. So, dem go dey tok gently, dem go guide her, dem go help her take care of her baby. So no for for places wey hospitu far or nurse no dey around, dem be real blessing for dat woman. Now, we don tok about di gud side, di bad side be sey, most of dem no go medical training, so if di woman begin dey bleed or di baby no gree come out, dem no fit handle am, some go try native medicine. Dis native medicine, sometimes e fit help, sometimes e fit no help um. Even sometimes, dis native medicine go don spoil sef. Anoda issue be sey some pipu wey be all dis at ten dant, dem dey deliver for room wey no klin, dem no get glove, dem no get klin blade and dat one sef fit cause infection for di woman and di pikin. Also some pipu go give herb wey dem no measure um, and dat dos tins fit make womb tear, even, e fit cause miscarriage. And sometimes, dem no dey quick send di woman go hospitu if danger show. Dem believe sey dem go wan manage am till everytin go dey okay. So, if we gada evritin tugeda com check am, traditional birth at ten dant, dem dey play strong role for community. Dem dey give love, care, support, everytin plus dia experience join, we fit trust dem but but di tin wey dey there be sey dia care get limit, dem no be doctor um. And dia way of treating fit sey risky. Di best tin na sey make we train dem small um, if we train dem small and health, dem go work hand in hand wit di clinic and nurse wey wey dey far or nearby. So dat way, woman wey get belle go get di best of both di traditional and di modern care um. Both di mama and di pikin, dem go dey safe, yes, dem go dey safe. Di woman no go get miscarriage, she no go get unnecessary tear, ehen. And even if experience, if dem dey use dia experience dia experience wit di training wey dem don collect from nurses and from doctor go help for safe delivery. Di baby go come out, di mama go dey strong. even if danger show, dem go know how to manage di di danger, di woman go dey strong, di son go dey

Wetin herbal or native medicine fit do for belle woman and wetin be risk or benefit? For many community especially for village area, belle woman dey use herbal native medicine to take care of dia sef during pregnancy. Some pipu believe sey all dis herb dey protect both di woman and di baby, e go give her strength, e go help di baby grow well and even e go make delivery easy. Most time, na elderly women or birth at ten dant or herbalist, na dos pipu go prepare dis herb, dey go boil am like tea, or mix am wit food or local drink, make di belle woman make she drink am. One of di main benefit be sey, pipu believe in dis native medicine, um, sey e dey give pipu strength, dem go tell di belle woman make she drink di agbo, or di herbal mixture, so dat dos tin go give her blood, e go give her energy, e go stop weakness, um, and some pipu go sey di herb dey klin di womb, meaning we be sey, meaning be sey, if di woman drink am, e go prepare di bodi for smooth delivery. um, di agbo go turn di baby well well, even if di especially if di baby no wan turn head, you no sey some baby dey wey be sey dem get strong head. So as dem dey drink di agbo, di agbo go help turn di baby well well. Anoda benefit be sey, e dey help prevent spiritual attack, you know sey for traditional area, dem go believe sey some pipu if dem don um get belle, some pipu go dey look her, so e dey help prevent spiritual attack. For some culture pipu believe sey belle woman dem dey vulnerable to to bad spirit evil eye, so dem go give her leaf water to drink, dem go give her di one wey she go use take bath, um. So all dis tin go help protect her baby and her hersef. Some pipu sef na one small god like dis dem go give her. Some pipu na black soap or waist bead, all dis tins go help for instead of um, incase of spiritual attack. Some pipu dey use native coin, dem go use dos native coin to rob dia belle or ointment, dem tok sey all these tins go prevent stretch marks or back pain. So all these tins some time sef e dey help reduce vomiting if di woman dey vomit. Infact some time sef heart burn, e dey help reduce heart burn. But wit evritin now wey we dey tok about, all dis tin sef dem still get their bad side o, dem get bad side, dem get risk, especially if pesin no wan use am well or if di pesin no dey con ten t, um. First risk be sey, nobody dey measure dis dose, um, some herbs wey be sey small amount go help, if pesin tok too much, e fit make di woman womb contract, dat one fit cause miscarriage, but pesin no go know if dem don drink am in big quantity. Anoda danger be say some herb, dem dey mix am wit strong root or chemical wey no gud for di pikin. So all dis tins fit affect di baby liver, e fit affect di baby kidney or even brain sef, um, becos e go pass tru di woman blood enter di pikin straight. Some belle woman don dey drink dis herb wey be say e dey e dey make dem dey bleed too much and if bleeding too much, womb fit tear, contraction go start. So anoda problem be sey if all dis tin start like high um like contraction or high blood pressure or even if di baby too big, some woman go still trust dis herb, dem go still go use am, and dis tin fit cause delay, um, e fit cause delay in delivery. As dem dey trust all dis pipu sometimes sef dem no go go clinic, as dem no go go clinic. As dem no go clinic, delay go dey, um. And if di herbalist no klin di herb well well, infection go dey again. So, all dis tins sometimes dey affect pesin wey get pregnant. Di wahala still come pass wen pesin wey different pipu dey give advice, dat one na biggest wahala. Anoda pesin come bring one native soap, anoda pesin come bring lime water, anoda pesin come bring um agbo, all dis tins dey get risk. So tho, herbal medicine fit help o, e fit help o, but sometimes di woman if she wan trust dem make she use am wit, make she trust dem wit sense, make she no use all dis tins replace an ten atal or hospitu care, becos di best advice be sey, make she take native medicine and make she go an ten atal becos na there dem fit give her best care for her baby, um. Di woman need to shine eye well well, make she no di source of di herb, make she no use no use overdose and make she dey go clinic regularly even if she wan use tradition, e dey ok, make she balance am, if she balance am both her and di baby go dey, she go dey strong and she go dey ready for smooth delivery. If she do all these tin, evritin go set. She no go get problem during child birth.

Wetin be some traditional method wey dey help woman relax during belle like massage or exercise? For many places especially for dis Africa and oda cultural areas, pregnant woman dey follow some traditional method wey go help dem relax, ease dia pain and make di journey of belle smooth. All dis method no be hospitu work o, but e don dey since ancestor time and many woman still dey use am becos e dey work for dia bodi and mind. Make we start wit bodi massage. For some village or town, older woman or birth at ten dant go dey massage di belle woman small small wit hot oil or shear butter or herbal ointment. All dis massage dey focus on di waste, di back, and di leg and sometimes her belle um. Di aim na to reduce di stress, remove bodi pain and also help make di blood flow well well inside di belle woman bodi um. Sometimes dem go warm small water, dem go soak cloth, come take dat water, press am for her lower back, so dis one dey work for for waist pain um and e dey prepare her bodi for labour. Di massage dey make di woman sleep well especially if her bodi swell or if she dey restless. Some pipu, na hot wota dem go prepare or steam bath. Dem go boil scent leave, bitter leave or some neem leave, dem go boil am, dem go pour di wota inside one basin, dem go come tell di belle woman make she just sit or make she just squat inside am. So as she dey do all dis tin, e dey help clear her skin, open pores, remove tiredness for her bodi um. Sometimes sef, some pipu believe say e dey make di baby shift well well for womb and prepare her private part for birth. Also sometimes, some cultural exercise dey for belle woman and, <laughs> no be sometin wey e go go far. For example, dem fit tell am sey make e just dey walk round di compound, sometimes dem fit tell her sey make she just dey fetch wota in small bowls. Even dancing slowly to music na anoda tin wey belle woman dey do. All these tins go stretch her mozzul, e go help her waist and e go prepare di bodi for delivery. Some woman, dem go dance traditional dance, dem go do swaping, swaping of hip gently. Dem go dey do am small small. Dos tins go help di baby position well for bodi. Anoda tin be sey, e get some traditional herb wey di woman go drink or rub for bodi. As she dey do all these tins, maybe for example now, lemon grass, bitter leaf water um. All these tins, if di woman drink small, e go prepare e go reduce ten sion, she no go get anxiety, she go klin di um di di leave go klin di bodi and all dis tins sef, e go ease stress or fear during labour. For some pipu for some um tribe, na story telling o, all older woman, dem go sidan wit d belle woman, dem go dey sing cultural song, dem go tell her different story of how dem born dia own children. All these tins no go make um di belle woman dey anxious, she go calm down, she go get courage to face di day ahead. Even some woman sef, dem go dem no go dey alone, dem go tell dem evritin wey dem need. Dem go surround dem wit love. Some pipu na na bead um wrapper, dem go tell dem how to tie di wrapper, dem go tie am well wey be sey as dem dey tie am well, e go support di belle and e go dey move di baby position. E go dey move am small small. Some pipu, dem go just rub oil for di leg or for di foot and dem go just dey massage am gently before di belle woman sleep. All dis traditional way na way wey pipu dey use um. Since wen belle journey, since wen e don start an no be for hospitu um, common culture community pipu dey do am becos all these tin, e dey help woman relax her mind, e dey help her reduce her bodi stress and e dey make feel valued and cared for. So even tho some of these tin no be science o, no be sey science prove am but di love, di care wey behind am, e dey always work work like magic [um\. So tins like massaging wit oil, walking gently, dancing softly, if e combine everytin togeda wit an ten atal care, di woman go dey strong, um. Her bodi go dey strong, she go prepare her mind, di baby wey dey inside her go grow well well, um. And if all these tins, if we pack am togeda an everytin work togeda, at di end of di day, if she wan deliver di baby, di baby go come out smooth and no problem go dey. Everytin go just dey okay. So all these tin na ways wey pesin dey use support pesin wey get pregnant um wey get belle um and all dis tins dey help, and e dey support pesin wey get belle o. E dey help

How traditional way like prayer or spiritual stuff like prayer dey help woman feel beta during belle? For many culture across Africa and for other parts of de world, belle no be just ordinary thing wey dey happen for bodi cos pipu believe say pregnancy na spiritual journey too so e concern both de bodi and de spirit. So becos of dat, many pipu dem dey pray for spiritual protection and traditional rituals. Dey go do am so dat the woman go dey beta and she go dey safe through out the time of her belle. So make we start with prayer first, for many families, especially wen woman just find out sey she don get belle, prayer na de first thing wey dem go do. Prayer dey give de woman peace of mind, e dey remove her fear, e dey calm her spirit and e dey make her believe sey everything go go well. Prayer fit be personal like wen de woman dey talk with god on her own e fit be joint um all dis things go reduce her stress, she go feel supported go reduce her stress and e no go affect de baby. Some pipu believe sey belle woman dey fit just, dey fit, dey fit dey open to different forces both good and bad so dem go pray say make God all dia spiritual power protect her from any evil or attack. So dis kind believe make some pipu dey anoint her with oil, dey go lay hand on the belly, dey go give her spiritual water maybe maybe de one she go drink or maybe de one she go baff with. Make we talk about traditional believe. Some pipu go use spiritual protection tools, for example dey fit tell de woman make she wear special bead or make she carry small calabash or cloth under her wrapper wey native doctor or an elder go bless so dey go con tie black thread or cowry around her waist or risk or wrist so dis believe na sey all dis things go chase away bad spirit, people wey dey envy her o or anything wey fit cause miscarriage or delay in labour all dis things go chase dem away some culture, dey even believe say belle woman no suppose dey waka anyhow especially for night or make she just dey chop from any bodi becos dey fit give her spiritual things wey affect her um so dey go dey, dey go dey care for her dey go make sure say she feel safe and secure all dis things sef dey help her so e dey sometimes e dey affect her mood o also some woman dem go go prophet side maybe dia imam or dia traditional seer um dem dey go go there check dia belly, pray for um protection dey fit go there for special word of encouragement all dis thing dem dey call am spiritual check up, um so de de person go tell dem how de your body dey strong you go deliver smoothly all dis thing just to calm her down so for sometimes for early morning some cultures dey go gather round de woman um elderly woman go gather round de woman, dey go sing traditional prayer song for her, dey go bless de womb um dey go remind her sey she no dey alone sey as she pregnant na joy to de whole community all de song all de incantations dem use dey serve like medicine music and prayer all de voice all those things dey calm de brain, e dey reduce blood pressure and e dey boost de woman confidence sey she go born and nothing go happen um e no be magic o but de believe and love wey pipu put behind her, e dey always work so if you gather everything together de prayer de spiritual protection blessing from ritualist and all de cultural believe dis things dey help de woman feel beta during belle becos e go calm her mind, e go give her strength, e dey remove her fear. So whether na oil you dey use for head or the prayer for belly or song from heart wey other woman or pipu for community gather sing, all of dis things dey push her spirit up um de woman mind calm down, her body go respond beta, de baby grow in peace and all if all dis things happen even if she want deliver problem no go dey and her immune system go work well well all de prayer and all de voices wey she don dey hear go calm her brain, e go reduce her blood pressure um and as dem dey remind her sey no be only her dey alone she go get joy um and as she dey get joy go respond well during delivery go dey strong um she no dey shake um so and as spiritual pipu dey bless her maybe her pastor o or her imam or dia traditional seer she go get believe if she want deliver, she go deliver in peace um de baby go dey strong and she too she go dey strong.

Wetin be some traditional way, wey dem dey use for birth pain or position and how e different from place to place. For different culture across Africa and other parts of the world, pipu get traditional ways wey dem dey help woman manage dia labour pain and how to help de pikin position well inside de womb. You see all dis method e pass down from different generation to another um many women swear sey e dey work um becos na traditional way. One common traditional way to manage pain during labour na massage. For many places older woman or traditional birth at ten dant go rub de woman waist, dey go rub de back and with hot oil or herbal palm. See dis massage go help de lady relax her muscle, e go help reduce de serious pain ey dey come with contraction. Some places dey go use hot water compress de dose places, dey go soak cloth for hot water dey go come place am for her waist or lower belly to ease de pain. For example, for Yoruba culture like dis, woman dey lie down and dey go massage her back with hot water and towel um dey fit use special leaves for de northern part of Nigeria, some pipu go use scent leaves or lemon grass dey go use am steam bath. De woman go sit on top de hot water and de steam and de steam go help her open her bodi for easy labour. Another traditional method na, movement and position change. So for some culture, dey no go allow de woman lie down for too long. Dem go tell her sey make she walk small, make she bend down, make she squat. See as movement go help de baby move down well well and also e go open de birth canal for example igbo community, woman dey hold rope or stick and squat down slowly, while older woman go gey dia back dey guide dey guide her as she dey go up and down, dat woman go dey guide her breathing too um dis one dey help reduce pressure for back and push de baby so dat de baby can come out as fast as possible. Also for other part of Africa like ghana or kenya, some community dem dey use birthing stools or one special mat. You see those things um those woman do squat or sit upright on those things so dat those things go help de baby come out. De idea wey dey behind dis thing be sey d woman go so dat de woman go train herself to dey inside to dey in position wey go support her natural flow for de baby instead of just laying flat for hospital so some traditional at ten dant, dey go dey chant, dey go sing, dey go pray during de labour. So all dis spiritual support dey calm de woman down um and e no go distract her from pain. In some culture, dey go sing special song wey dia ancestors don use generation, dey talk say all dis things dey reduce de fear and e dey give d woman strength to push. For pain some pipu dey fit give de woman native medicine make she chew or make she drink like bitter leaf na small portion sha o um. All dis things dey dey dangerous if dem no measure am well but still e dey work, but de truth be sey traditional ways dey from different places to different places, wey dey help um e dey but de goal na na de same. de goal na to make de woman feel beta de goal na to reduce her pain during child birth. Also, e dey also help de pikin to come out safe. Some places, dey go focus more on spiritual things like tying charm around de waist, praying over her or calling calling on ancestors. Others focus on bodi works like massage, squatting um or um herbal water. Yoruba woman like dis for example, dey fit get hot water, dey go use am press de bodi with shea butter. Hausa woman, dey fit sit up sit on top um steam pot or hot water. Igbo woman dey fit squat on rope and sing praises. Igbo woman um Ghanaian woman dey fit use birthing stool. Kenyan woman dey fit dey walk around slowly um just dey walk small small or dance. All dis things dey help de baby so if you match all dis things together although some of dem fit dey risky, if dey no clean am maybe some native drink um or if dey over use am but de best thing be say make person just balance tradition with modern care um. if person balance tradition with modern care, both de mama and de pikin dey go dey safe and strong dey no go get issue at all during childbirth so dat is de best thing.

Wetin be de good or bad side of mixing traditional belle care with hospital one? For many women especially in dis Africa, belle journey no dey complete if dem no mix traditional care with hospital care. Dis combination na wetin plenty pipu dey do becos dem believe sey, de both get dia own power but e get advantage and e also get danger if person no use am well. Make we first talk about de good side. Wen woman mix traditional with hospital care correctly, e fit give her beta experience, for example hospital care go give her things like blood test, medicine and professional advice and all dis things dey okay ehen so hospital go also guide on nutrition, exercise and how to prepare for or um delivery to get save delivery. Now wen she con join am with traditional care like all de hot water, massage, prayer, herbal rub and all dis things wey we don talk before how to um support um her cultural cultural support. All dis things fit help her mind and body to relax. Sometimes na de traditional way go give her emotional strength and confidence um if she dey surround herself with pipu wey dey support her wey dey sing with her wey dey pray with her some pipu wey dey tell her story and all dis cultural encouragement wey she don dey receive from pipu, those things go make her believe in herself sey she fit do am she fit she fit born with no problem. All dis things dey reduce stress, um e dey calm de woman mind and de baby dey go grow well well um so all dis things like herbal massage, belly support bead, steam bath, e dey help reduce pain, e dey improve blood flow and sometimes sef e dey help de baby turn well well inside de womb. So if de woman go clinic well and e dey use all dis small traditional things wey we talk about, she go enjoy de both both science and culture. Make we con talk about de bad side, you see de problem start, wen de woman no tell her nurse or doctor wetin she dey take or wetin she dey use. See some herbal mixture dey wey be say e fit clash with hospital drug and dat one fit cause danger, for example if she dey drink herb wey dey make de womb contract and de doctor still give her medicine for blood pressure, de two of de two things fit fight dia sef for her body and dat fit cause bleeding or early labour. Another thing be sey dis herbal things, dey no dey measure am just like hospital drug. Dey go just say drink small or chew dis one. As she dey do all dis things, as she dey chew am some herbs dey wey be sey e no go for woman wey get belle, e fit damage her kidney or liver or if e too strong, e fit damage d baby brain ehen so daz another problem. Another problem be sey if dat woman, if she go trust tradition tradition pass hospital um another problem go dey becos she no go fit open up to her nurse or doctor um if she dey talk say na agbo dey work by de time problem go come e go don late. Some pipu like dis dey go don dey get bleeding or high blood pressure instead of rushing to de hospital she go go take native leave. All dis things fit cost her life or de baby. Another problem be sey those pipu wey be traditional care, dey are not dey no get proper training so some pipu dey no sabi how to handle emergency um or how to clean dia tools wey dem dey use, infection fit enter, de baby go suffer am and de woman sef go suffer am ehen. Some pipu some pipu believe say um seeking all dis things fit block progress, some pipu go tell de woman sey make she no do scan make she no use hospital medicine, becos all dis things dey drive spirit away um so dat kind talk fit make de woman reject beta care wey she go get for hersef and for her baby. So we been pack everything together to conclude everything traditional dey ok o, hospital sef dey ok, as long as if de woman dey careful. Na she go apply her sense, she go dey open up to her doctor and nurse tell dem wetin use, she no go over trust any side um if she balance am, those balance go help both de traditional care giver o, dey go give her comfort, both de cultural support o, dey go give her comfort too. while she dey hospital, hospital go give her medical backup and safety um and if she dey house, those pipu go dey help her emotionally. De key na to just use brain, if she want combine everything well make she use her brain and always put safety first becos of herself and de baby. If she do all dis things, she go deliver well, her baby go dey ok, she go dey ok. She no go get blood pressure, she go dey strong and everything go go normal.

How health worker fit care for woman total body, mind and spirit during belle? Wen woman get belle, e no be just her body dey change, na everything wey dey her body like mind and spirit. Na everything dey change, dat is why sey health workers wey dey care for dem suppose dey look around for dia bodi and dia thought, even her believe or inner strength. if health worker fit care for all dis three things, dat woman go dey strong well well de baby sef go grow beta. Make we start like dis, make we start with bodi care. You see na dat part wey most pipu sabi, health workers go check the weight, take de blood pressure, test her blood, test her urine give her medicine or vitamins dey go use scan see how de pikin dey grow, dey go ask how she dey feel, maybe she don eat, if she no get any pain dey go give her correct advice about how she go suppose how she suppose dey eat balance food, how she go dey rest, how she go dey do small small exercise. So dey go advice am on how everything go be um and if anything dey worry her like swelling or bleeding um na health workers fit notice am early and na dem go treat am. So but belle um no be body alone, de mind too dey feel am. Many woman dey fear sey labour go hard or de pikin no go survive or maybe sey dey no ready sef, some dey worry about money. Some pipu na dia husband dey give dem wahala or dia childrens wey dey don born before. If health worker no talk to her gently, she go keep all de worry inside and dat stress fit affect her and her baby so de health worker suppose dey lis ten, dey suppose dey encourage her, dey suppose give her hope even if na small time make dem dey ask how she dey feel inside. You see dat simple how you dey manage fit open her heart, so if she dey cry or she dey always dey quiet, de worker suppose dey ask small small questions and suppose dey guide her maybe even dey fit refer her go talk to someone wey fit help her mind ehen so we don talk about dat part. Make we talk about the spiritual part, for many woman belle no be ordinary, so dem dey believe say na de journey of blessing or challenges so dey need prayer, dey need protection, dey need spiritual support, so if health worker dey respect dia believe if dey no mock dem um if dem dey allow her do her prayer or wear her spiritual bead without judgement de woman go feel respected sometimes she fit ask say make she bring her holy water or make she bring her special oil and if e no go harm her baby or her health, de worker fit agree now abi, na dat small respect go give her peace of mind and if she say she want fast or avoid something becos of her believe, health worker suppose explain gently o, if e go safe or not ehen becos some woman dem dey more confident wen dem dey hear prayer or song during check up um so if health workers if dem dey in de community setting wey be sey pipu get spiritual belive um dey suppose dey give dem dia time make dem practice dia believe as long as if de thing no go harm dia health. Although, some pipu dia believe dey strange um health workers go guide dem on top wetin dey go do wey no harm de mama and de baby. Also some those kind of touch and kindness dey mata. If health worker touch her gently if dey smile if dey call her by her name or if dey just say welldone. You see all dis small small things dey hit both mind and spirit. Belle woman no dey suppose feel like sey dem be patient um make she no dey feel like say she get problem no um so na health workers fit care for dia bodi dia mind and believe. If dem dey do dis thing, belle woman go trust dem. Another thing be sey make dem involve dia family if possible, make husband or dia mother know wetin dia condition be and wetin de patient talk hear hear um um am talking about de belle mother um so dat one go reduce pressure from home, if family support her, her spirit go strong or so if health worker fit care for woman, dia total health o both de medicine both de food and her mind everything. If dey fit show kindness, show respect for dem, de woman go get peace, she go get power, her health go dey ok even for hersef and for her baby. If dey no abuse am base on dia believe base on her believe, if dey allow her to practice anything wey she want practice she no go get problem, she go dey free to pour out her mind and with dat, de health workers go help her overcome de pain of labour. She no go get problem.

How meditation or calm thinking fit help woman during belle? Wen woman carry belle, e no just dey affect her bodi o, e dey affect her mind and emotion too. Many times de woman fit dey worry, she fit dey wonder sey ah how I want take born dis pikin, am I sure say dis pikin go complete? Hope sey I go survive labour? You see all dis thing dey fear dey bring fear um and if person no careful, e dey always stress pregnant woman um and dis stress no good at all for belle woman and de baby. Na why some things like meditation or calm thinking dey help. Meditation na wen pesin calm down focus on one thing maybe on her breathe or just a quiet thought um and those things dey clear mind from all de noise and worry. E no need make de thing be big. woman fit just sit down for quiet place close her eyes breath in and out small small make she just repeat dat um um make she just dey tell her mind sey, I dey safe my baby dey safe or make she just dey tell her mind sey I go born in peace. Wen woman dey do meditation like dis, her body go relax, her heart go slow down, in fact her breath go become soft and dat fear wey dey grip her before sey um how I want take do dis thing go reduce. Even scientists talk am sey meditation dey help reduce stress hormone for body and wen stress don come down blood go flow well well for inside de baby and de woman body. The womb sef no go dey too tight, which mean sey de baby go grow well well and de woman sef go get less pain. Another benefit wey meditation get be sey, meditation dey control anger and frustration sometimes woman fit vex anyhow especially wen hormones dey rise during belle. But if she dey practice calm thinking, those things go help her manage her emotions, she go talk beta hang with pipu, she go avoid quarrel wey fit lead to high blood pressure or depression um so those things dey help her. Sometimes another thing wey meditation dey do be sey meditation fit also help woman sleep well you know sey many belle woman dey struggle with sleep maybe becos of body pain o or frequent urination or too much thinking um but if she dey meditate small small before bed, her body go calm down and she fit enter sleep easier and make we no forget say sleep dey important becos na wen woman dey rest na dat time pikin too go grow well um inside her. So if woman con combine meditation with gentle prayer, soft music or deep breath maybe for morning or for evening see dat king small routine fit bring joy and peace to her um. If she dey do am steady steady she go dey get de confidence wey she need to carry de belle and born de baby safely. Those things dey give her inner hope and power. Even during labour sef, calm thinking and breath dey work o um if woman don learn how to breathe breath and focus during meditation, wen contraction start she fit apply de same method, she fit just breath slowly, focus her mind and ride through de pain. See dat kind dat kind kind spirit fit make labour shorter and less stressful. So woman wey dey face plenty wahala for life like money, fight with husband or fear of childbirth, see meditation be like small medicine wey no cost anything if dey fit do am um becos e dey heal no be for only outside but e dey heal inside too. So in conclusion, if you gather everything together, meditation dey ok o and calm thinking no be magic but na power tool na powerful tool wey be sey belle woman fit use to calm her body down. If she fit use am, her mind go dey settle um, she go grow her spirit well. Her spirit go strong, de baby wey dey inside her go grow well um. Also meditation e fit help her fight stress um she go sleep well well, she go sleep well well and also meditation go help her mange her emotion. She no go dey get mood swing anyhow. de best thing be say meditation go help her prepare well for delivery, um. Although dis meditation wey we dey talk about na simple habit but e get big power o, e get big power so make every woman wey get belle make dem try am. As dem dey try am, both inside and outside, e no cost dem o, dey go get dat inner peace dey go dey calm ehen dey go dey calm even wen contraction start, dey do deliver de baby successfully without with no problem.

How pregnant woman fit take care of her self and reduce stress and wetin be de benefit when woman carry belle e Dey very important make she take care of herself well oo because no be to just chop and sleep she need balance care for her body mind and spirit de way she Dey take care of herself fit affect how de baby go grow and how her body go behave before during and after the labour now make we first talk about self care belle woman suppose Dey eat well balance diet food things like rice beans vegetables especially fish fruits and she suppose Dey drink plenty clean water she no suppose Dey drink or chop anyhow for example make she just Dey eat junk food or sugary drinks because na wetin she chop na de tin wey de pikin to go chop ehen so she needs to take care of herself well well oo and de pikin she also needs to take care of de anti natal medicine wey Dey give her like blood tonic folic acid and iron wey De nurse or doctor give her dis one go help prevent sickness for her and her baby she also suppose Dey rest well well sleep Dey very important if body no Dey rest de woman fit feel weak she fit feel dizzy and she fit begin Dey get high blood pressure even if she no get long time to sleep small small rest during de day go help if possible make she just reduce all de heavy work wey she Dey do make she no carry heavy load or stand for long time now make we Come talk about how to reduce de stress belle woman Dey face many tin de worry about how to born Dey dia how money go take reach dem Dey dia some husband sef dem Dey misbehave dat one sef Dey or how her body Dey change so if she no manage de stress well e fit affect her body and even de baby so stress fit cause high blood pressure e fit cause low weight baby or even an early labor de time wey she no suppose Dey born de baby go done Dey commot so to fight this stress wetin she go do b say she fit try things like de tin wey we don talk things like meditation of Dis things go help clear her mind also she fit use she fit just try gentle work or exercise like stretching or light movement all dis things go free her body she fit just try to lis ten to music ehen make she just find her favorite music maybe na gospel music or na fugi or anyone make she just lis ten to de song wey go make her happy sometimes she fit just find someone to talk to ehen like friend or husband or health worker she just meet some pipu wey go remove de burden from her mind and make we no forget say prayer Dey important make she Dey pray too sometimes prayer or quite time for does wey believe Dey give dem inner peace e Dey calm dia mind ehen also she suppose avoid pipu or things wey go Dey give her headache if de person Dey always insult her maybe like her husband wey Dey always insult her or make her cry she fit just stay small away maybe she go just stay small outside before she comes inside if de wahala too much for her she fit just go stay with person wey go care for her because her peace of mind matters na dat one matter pass so no be wetin de benefit of all dis self care ehen no be say as she Dey do am another tin go Dey stress her now make we con talk of Dey benefit de benefit b say de baby go Dey okay na better health de baby go get if woman Dey calm and her body Dey balance de baby go grow well and im go come out healthy also smooth delivery during delivery period de woman no go too stress her body her body go respond better because she don calm herself ehen contraction go Dey ooo but e go Dey natural and she go get strength to push also if she don Dey train her self before she go get less complications ehen because stress Dey cause bleeding sometimes but if she Dey rest and she Dey take care of herself well well before dose risk go reduce she no go get too much problem another tin be good mental health ehen woman go fit confident and strong she no go fear too much or cry anyhow ehen she go don prepare her mind say tsss no problem also if she don Dey train herself well well she Dey rest she Dey do everything so go heal faster after birth if de body and mind Dey balance during belle ehen she go Dey recovery fast fast ehen and she go get strength to take care of herself well pikin so if belle woman no Dey live anyhow If she no Dey eat anyhow if she Dey eat good tins she go Dey okay ehen de baby go enjoy de journey of pregnancy even after de delivery de baby sef go Dey okay

How body massage or stretching fit help for comfort during belle As belle Dey grow for woman body many things Dey change her back fit Dey pain am her waist go Dey heavy leg fit swell and even to sleep self fit hard e go in fact e Dey hard all dis things Dey make belle woman feel uncomfortable especially as de month Dey go but sometimes massage and gentle stretching fit help reduce dose wahala and bring better comfort wetin be massege sef Massege na when pesin use hand gently rub body press am small small for some areas like back waist leg or shoulder dis rubbing Dey help de blood flow well well and as blood Dey circulate better all dis tight mussels wey Dey for joint and all de pain go Dey relax for example when belle big her lower back Dey carry plenty weight and na dat place de pain go Dey most so gentle massege for dat area fit free de ten sion fit make am soft and reduce de pain massege Dey also help for leg swelling because some pipu if dem don get belle dia leg go swell as baby Dey grow e Dey press blood vessel for woman lower body and dat fit make de leg swell but when person rub de leg gently e go help push de blood and water go up again and dat swelling go reduce so de woman go feel light and more free um so dat is dat about massege Make come talk about stretching stretching no mean hard exercise oh e jus mean say woman go jus move her body small small in a gentle way jus to free tight places for example she fit raise her two hands us gently and stretch back she fit just bend side to side softly just to free her waist she fit do neck circle or shoulder rope all dis things just to release ten sion from upper body sometimes even her leg and ankle fit turn round to stop cramps see all dis small small stretches especially when she Dey do am every day dem Dey help de body stay flexible and strong dem Dey reduce back pain dem Dey stop cramp pain and even when her e Dey allow make belle woman dey breath well well so as woman as her womb dey grow as her womb dey grow e dey pre e go dey press de lung and de chest yes e dey press am but when de woman stretch her upper body she fit get more space to breathe well well so another ting be sey massege and stretching Dey calm mind too um when body dey dey relaxed mind go follow [um} so if woman tire for worry or if she Dey feel heavy and stressed small massege fit make her smile again e fit even help her sleep better and dat kin sleep go help her and de baby rest well well um but one tin be sey make we just remember no be every kin massege or stretch good for belle woman oo de pesin wey Dey do massege suppose know say she get belle dem no suppose press her belly or twist her body anyhow um stretching to stretching too suppose Dey low and soft um no be gym type no be sey she go Dey carry heavy iron if woman no sure how to do am make she jus ask nurse or trained pesin on how to show jus simple tin wey she fit do also woman suppose know how to train dia body um she suppose talk to professionals about how to train dia body um if dem don Dey do exercise and Dey notice sey dem don Dey bleed make dem tell health worker at once um so dem suppose do dat so massege and stretching e really help belle woman um because e Dey help dem feel comfortable e dey reduce dia back pain e Dey reduce leg swelling and body stiffness um e Dey also improve sleep um she dey she Dey if she don stress her body small small and heat come out she go sleep e dey calm mind and e dey prepare her body well for proper care um and na jus natural way and dat natural way na de best natural way to enjoy pregnancy if she Dey do all this thing her baby go come out well she no go get unnecessary bleeding um in fact she go Dey strong she go Dey strong to face what she don Dey wait for dat one na delivery um and make we no forget sey no be every kin massege or stretch good for pipu wey get belle no be everything make dem jus find de one wey fit dem make dem do am